Seza marobe ahitana kilavadavaka miloko mangamanga izay vita aminy vy. Ahitana olona mipetraka nefa kosa ny ankamaroany dia tsisy mipetraka, izay ao anatin'ny efitrano iray lehibe miendrika boribory vita amin'ny fitaratra.

Raha izaho manokana aloha dia anisan'ny tia kafe be. Ary fantatro fa tamin'ity herinandro ity, raha tsy diso aho dia tany amin'ny alarobia tany ny andro maneran-tany ho an'ny fisotroana kafe. Ka raha izaho manokana dia manentana ny olona mba hisotro kafe.

Misy hira iray izay manao hoe : rehefa faly aho midera ny Tompo, dia rehefa faly aho faly manompo, mitehaka mihome tsy reraky ny manome, rehefa faly aho dia mahita anao.

Gazety iray mitondra ny anarana "Ngah !?" izay te hivoaka isanandro. Nivoaka ny zoma fahasivy ambin'ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ; zaraina amin'izay manome dimanjato ariary ; laharana fahatelo amby efapolo amby zato sy enina arivo.

Takela-by iray miloko fotsifotsy izay miendrika lavalava ahitana kilavadavaka boribory maro be ary fitaovana iray mihantona ao anaty fasiana menamena izay miloko fotsifotsy sy maintimainty.

Savony maromaro miloko fotsifotsy misy soratra amin'ny taratasy maitsomaitso, miendrika boribory miisa iray, roa, telo, efatra, dimy, enina.

Anisan'ny mahatsara ny trano iray ny fahaizana mampiady ny loko atao aminy na ny sary atao aminy. Anisan'izany ity rangahy iray izay mandoko ao amin'ny atin'ny trano iray ity izay miloko volondavenona sy fotsifotsy misy sarina tantely.

Mba ahatsara endrika ny trano dia nasiany varavaran-kely sy varavaram-be amin'ny endriny maro samy hafa ary koa natao idiran'ny hazavana sy ivoan'ny hazavana mba hampisy fahasalamana ny ao a-tokatrano.

Ny fanamboaran-dalana dia anisan'ny antoky ny fampandrosoana satria ny lalana dia anisan'ny havoka voky ny toekarena izany hoe raha hazavaina tsotsotra raha misy toerana iray mamokatra be anefa ratsy ny lalana ao aminy dia ho ambany ny fivoahan'ny vokatra ao ary ho ambany ny vidin'ny vokatra.

Trano fiangonana iray izay ahitana varavarankely miisa telo sy varavarana lehibe iray miloko menamena. Ny tafo dia vita amin'ny tanimanga. Ny fiangonana moa dia natao hivavahana isaky ny Alahady.

Ity biby somary malemilemy, manana loko mainty sy fotsy ary manana maso somary ngezangeza ary sofina kelikely ity dia anisan'ny biby tsy hita eto Madagasikara.

Kiraro maromaro mihantona eo ambonin'ny fipetrahan'ny entana izay miloko fotsifotsy sy maintimainty ary fotsy matroka. Ary ahitana pataloha iray misy paosy lehibe izay misarona miloko fotsy matroka.

Efitrano lehibe iray miloko fotsifotsy, ahitana tabilao miloko maintimainty ary olona maromaro misy lehilahy dia misy vehivavy, misy lehilahy iray mitazona fakana sary izay manao kiraro miloko mavomavo.

Vehivavy iray zarazara hoditra mitsiky amin'ny fotsy izay baribarimaso, mirandram-bolo ka ny volony dia nataony mitsiparaparaka mivoaka izay miisa : iray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, iraika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo.

Tsangambaton'Ambohijatovo izay ahitana Madagasikara erỳ tampony. Erỳ aminy ilany kosa dia ahitana takela-by miloko menamena sy soratra mavomavo ary karazana fitaovana maromaro. Etỳ ambany kosa dia ahitana fiarakodia maromaro izay miloko fotsy, manga, volondavenona.

Ny ravim-bomanga dia anisany laoka matsiro, hampiarahana amin'ny angivy ary azo atao rony ihany koa, misy ny manao azy evoka ho fanasitranana aretina maromaro.

Ny fikotranana dia entina hanatsarana vatana sy fitazomana ny vatana ary hanenana hatavezana be loatra, anisan'izany izao ity sarim-pamantarana fikotranana iray ity, izay ahitana sarim-behivavy miloko maintimainty sy lehilahy miloko menamena.

Ity biby ity dia mitovy amin'ny alika fa saingy kosa izy dia mihaza ho toy ny liona ; raha ny eto Madagasikara manokana aloha dia tsy misy an' ity karazam- biby ity, fa raha eto mantsy no misy an'ity, dia manahirana ihany satria izy koa dia manenjika olona.

Làlana iray vita amin'ny rary vato, izay ahitana fiarakodia maromaro miloko menamena sy fotsifotsy ary volon-davenona sy maintimainty. Ahitana vehivavy iray manao akanjo miloko volontany sy satroka lobaloba, ary olona iray mitondra kodiaran-droa miloko mangamanga.

Olona maromaro izay ahitana sakafo eo alohany toy ny : voanjo, ny karoty, ny voasary ery alavi- davitra ery kosa dia ahitana fiarakodia miloko mavomavo sy lehilahy iray misatroka.

Kitapo iray izay miloko vonimpaiso sy maintimainty. Ahitana sary fo maromaro ao amin'ny lamosiny. Ity kitapo ity moa raha ny vidiana tamin'ny vidiny iray alina ariary teo aloha, dia ankehitriny kosa izy efa vidiana amin'ny vidiny sivy arivo sy telo alina ariary monja.

Trano fianarana iray izay ahitana tabilao miloko mainty sy varavarankely vita amin'ny fitaratra ary ny rindrina dia vita amin'ny biriky. Erỳ aloha kosa dia ahitana vata fandraisam-peo roa miloko maintimainty, ny ato ao aoriana dia ahitana dabilio maromaro izay ahitana mpianatra vehivavy telo sy lehilahy anankiroa.

Karazana bibikely. Ny bibikely moa tsy amin'ny mahakely azy izay fa misy ilana azy matoa nataon'Andriamanitra. Ohatra hoe ny kankana dia natao anamasaka ny tany ary ny zezika kankana ary dia anisan'ny tena mamokatra be indrindra.

Misy ohabolan-drazana izay manao hoe : "Velona iray trano ary maty iray fasana". Misy koa ny fitenena manao hoe : "Miala amin'ny varavaran-kazo ary hiditra amin'ny varavaram-bato". Ny fasana moa, ary raha raisina amin'ny maha kristianina, dia ny toerana iray hiandrasana ny fahatongavan'i Jesoa.

Ity biby ity izay mitondra ny anarana hoe :" famaky loha" dia anisany manana karazany maromaro maneran-tany ary ity koa nangalan'ny Sinoa ny fomba fahay ady iray izay. Izy ity moa dia manana tànana roa toy ny hoe tsofa izany.

Tovovavy iray zarazara hoditra, baribary maso, lavalava orona ary mitsiky malefaka izay amin'ny nify fotsifotsy. Ny volo dia tsotra sady mainty fa ahorongorona somary midina.

Ity fitoerana entana ity dia ahitana karazana tavoangy maro maro izay misy tsiranoka entina anasana fitaovana ao an-tokatrano toy ny lovia ny vilany ny sotro eo koa izay miloko mangamanga sy maitsomaitso ary mavomavo.

Ny finanana ny voankazo dia anisan'ny manatsara ny fahasalamana. Andriamanitra moa dia manam-pahaizana tokoa satria tsy nataony niara-nitontona daholo ny fahavokaran'ny voankazo rehetra fa nataony nifanelanelana kosa. Fa ao kosa ny nataony namokatra mandavantaona.

Ny fanaovana asa iray na ny fivarotana no marinmarina kokoa dia tsy manakana amin'ny fanaraham-baovao. Anisany izany ity lehilahy iray mpivarotra satroka ity izay mamaky gazety eo alohan'ny fivarotany. Misy tokoa ilay fomba fitenenana manao hoe : "izay liam-baovao hono vonona handroso".

Fiangonana lehibe iray vita amin'ny vato izay ahitana tilikambo avo dia avo sy hazofijaliana miisa efatra mipetraka eny amin'ny tendrony avy ary ahitana famantaranandro iray manondro amin'ny iray ora.

Filazam-baovao an-taratasy iray Tia Tanindrazana. Nivoaka ny alakamisy fito amby roapolo jona efatra amby roapoly sy roa arivo. Maneho ny lohatenim-baovao maro samihafa anisany izany fahaleovantena sy firaisam-pirenena lasa poakaty satria tsy maodely ny mpitondra.

Fivarotana amoron-dalana, ahitana entana maromaro toy : ny akondro, ny voanjo, ny kapoaka, ny latabatra ; etsy ankilany kosa dia ahitana fiarakodia miisa roa izay miloko volomparasy sy fotsifotsy ary volondavenona.

Fitaovana maromaro fampiasa an-tokatrano toy ny fandraofana fako izay miloko volondavenona sy mangamanga ary ny fanadiovana kabone izay miloko fotsifotsy sy lamba fanadiovana trano izay miloko volondavenona.

Ity rovan'i Madagasikara ty mo, dia lasa tafiditra ao anaty vakoka iraisam-pirenena. Ny rovan'i Madagasikara na rovan'Antananarivo, dia ny toeran'ny Mpanjaka merina teo aloha ; ka maro izy ireo no nifandimby tamizany.

Tavohangy iray misy menaka misy soratra maromaro toy ny : <<manalava volo, fampiasa, hosorana amin'ny odi-doha hariva alohan'ny hatory>>, tsara hampesaina amin'ny volo.

Sarotra ny fitadiavam-bola na ny fitadiavana asa na eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Araka ny fanadihadiana natao dia ny Malagasy iray izay tsy mampiasa akory afa-tsy ny efatra arivo na dimy arivo na enina arivo ariary isan'andro.

Fitaovana maromaro fampiasa ao an-dakozia izay amidy eny amoron-dalana, ahitana karazany maromaro toy ny fasiana vilany, ny fitadiavana rano, ny fametrahana vilia, ny zinga, ny fasiana rano.

Ity fitaovana ity manokana aloha dia tsy haiko ny mampiasa azy ary mbola tsy fahitako fa ny hany mba fantatro dia ilaina herinaratra ny fampiasana azy izany hoe ilaina ny jirama. Izy ity izay miloko maintimainty sy volondavenona.

Ny fomba fitafy sy ny fiakanjon'ny olona iray dia amantarana ny foko niaviany ary mampiavaka ny foko niaviany ohatra hoe raha olona Fianaratsoa ao amin'ny betsileo dia hafa ny fomba fitafy, raha ho any Farafangana dia hafa ny fomba fitafy ary raha ho any Toliara dia hafa ny fomba fitafy.

trano maromaro amoron'arabe izay samy manany karazany avy, ao ny tafo kapila dia ao ny tafo fanitso, hahitana karazana fivarotana maromaro ihany koa eto ary misy andrinjiron'ny JIRAMA iray izay vita amin'ny simenitra

Raha za manokana aloha dia mbola anisany sahirana ny mividy zavatra amin' ny itony tsena lehibe itony indrindra moa fa sakafo izay ao anaty vata-fitaratra toy itony tsy haiko hoe aiza no alaiko ilay sakafo nefa hitako mivantana eo ny vidiny sy ilay izy izay tiako alaina.

Misy karazany maro ny fanehoana ny kanto anisan' izany ity hosodoko ity. Izay maneho ny hakanton'ny any ambanivohitra, ahitana trano maromaro vita amin'ny tovapeta sy omby mitarika sarety, izay ny iray mitafo, ny iray tsy mitafo.

Karazana haingo maromaro, izay ahitana karazany be dia be. Toy : ny sarin'i Madagasikara, ny kiraro, ny kapa, ny fanao amin'ny tanana, ny fametrahana vilia ... Izay vita amin'ny hoditra, ny vita amin'ny vato.

Sainam-pirenenana firenena iray eto Afrika izy ity izany hoe raha ny marimarina koa dia ao afovoan'i Afrika. Izy ity dia miloko menamena sy mavomavo ary mangamanga, ny erỳ amin'ny ilany ankavia kosa dia ahitana sary kintana iray.

Raha ny fahafantarako anazy a dia manjamaso ireto miendrika miloko volontany ireto izay miisa : iray, roa, telo, efatra, dimy ary ny eo akaikiny kosa dia ranomanitra iray izay mipetraka eo ambonin'ny lamba miloko fotsifotsy volomboloina.

Trano misy rihana roa izay miloko mavomavo ary misy varavarankely maromaro izay miloko menamena. Ahitana sainam-pirenena malagasy ihany koa. Eto amin'ny sisiny dia ahitana dokam-barotra maromaro izay mifanao ambony ambany.

Tanàna kely eny ambain'ny vohitra izay ahitana ala maintsomaintso sy akondro ary ny vary efa somary manompo mavo, misy kosa anefa ny mbola maintso. Ny ery ampita kosa dia ahitana tanety maintso mavana sy tanàna maromaro.

Fitaovana fampiasa an-tokantrano maromaro izay ahitana vata fampangatsiahana miisa efatra, miloko fotsifotsy ary ity zavatra maintimainty lavalava misy tahony ity ary ahitana boribory fotsifotsy ihany koa.

Fitoerana entana iray ahitana taratasy maromaro sy baoritra eo amboniny ary vata fitaratra iray ahitana fitaovam-pianarana toy ny : fitsipika sy ny fitaovam-panoratana maromaro.

Biby iray anisan'ny kamo indrindra maneran-tany ity amin'ny sary ity. Ahatsiarovako bandy akama iray izay rehefa hianatra na hanao zavatra iray mahasoa, fa rehefa hirevy kosa dia tena lohany be mihitsy.

Tena matsiro be aloha ilay laoka raha hitako eto satria zavatra maromaro izao no hitako mifangaro ao toy ny tongolo, ny sakay maitsomaitso, ny hena. Ny eto akaiky moa dia ahitana lasary vita amin'ny voatabia sy ny karôty ary ny laisoa ny vary dia fotsifotsy be amin'ilay tena mampahazoto homana mihitsy.

Efitrano fampiratiana sary iray izay miloko maintimainty sy fotsifotsy, ahitana vehivavy vahiny iray izay manao akanjo miloko mainty ambony ambany ary kapa miloko volondavenona, izay mitondra harona miloko fotsifotsy sy misy soratra maintimainty. Ahitana sary maro eo anoloany.

Efitrano malalaka be iray sady avo be miloko fotsy ahitana olona maromaro izay manao akanjo miloko mena, manga, volom-paiso, maintimainty ary ahitana lamba mihantona maromaro.

Takelaby iray izay ahitana dokam-barotra-na sakafo iray izany hoe raha ny marimarina koa dia ny fanaovana sakafo iray izay vita amin'ny lafarinina. Ny lafarinina moa dia tsy inona fa azo avy amin'ny varimbazaha.

Karazana asa tanana vita malagasy izay fanao amin'ny tanana sy fanao amin'ny tenda. Ahitana maromaro izy ireo toy ny miloko mangamanga, ny fotsifotsy, ny volondavenona, ny maitsomaitso, ny volomparasy ary ny maintimainty.

Fandrandranana ny volo dia handaniana fotoana, saingy kosa manatsara ny endriky ny loha sy ny endriky ny volo hita ety ivelany fa manatsara ihany koa ny fahalavan'ny volo izay misintona ny foto-bolo mba hiakatra.

Ny fampiratiana ny zavatra vita na ny fampisehoana ny zavatra hainao dia anisan'ny hamantaran'ny olona anao mba ho tsara toerana eo amin'ny fiarahamonina ; na ny fahaizana manao sary izany na ny fahaizana manao zavatra na ny fahaizana mihira sy ny tariny.

Raha ny fahitako an'ity zavatra midongona anankiroa ity izao dia nono angamba io. Mety hoe lasitrana nono. Misy zavatra tiana ho atao angamba any na hoe sarina vehivavy dia tsy maintsy misy lasitra mantsy ireny satria tsy afaka hatao mivantana. Sarotsarotra kokoa ny manao an'azy raha ohatra hoe atao an'izay izy.

Fampahalalam-baovao an-taratasy mitondra ny anarany Taitra Marina, nivoaka ny zoma valo amby roapolo jona, efatra amby roapolo sy roa arivo, vidina amin'ny vidiny dimanjato ariary. Ahitana lohatenim-baovao miavaka maro samihafa toy ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Fianarantsoa : tafa i Mily !

Vata fitaratra amidy iray izay ahitana karazan-javatra marobe ao anatiny toy ny tavoahangy, ny baoritra izay miloko menamena sy fotsifotsy ary volompaiso, ny ato ambany kosa dia ahitana ireto korontan-javatra maromaro ireto.

Latabatra lehibe iray ahitana lovia maromaro miloko fotsy fotsy mitempitempina sy lavalava iray miloko mainty mainty, ny eo amboniny kosa dia ahitana saosy miloko mena mena sy lovia miloko fotsy fotsy ary hena voahendy tsara izay ahitana salady miloko maitso maitso ao ambaniny.

Vehivavy iray ngezangeza, somary zarazara hoditra, bory volo, manao akanjo miloko vonim-paiso ahitana bokotra miisa efatra miloko maintimainty ary manao solomaso boribory misy tahony maintimainty.

Kodiaran-droa maromaro sy olona maromaro ary ny lapan'ny tananan'Analakely sy ny soratra eo anoloany ary koa ny hazo maromaro izay mandravaka itỳ toerana itỳ.

Ny famantaranandro dia anisany tena ilaina be eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona satria anisan'ny hamantarana ny segondra iray hivadika ho minitra ary ny minitra iray hivadika ho ora ary ny ora iray hivadika andro sy ny andro hivadika ho volana.

Fiarakodia miisa dimy izay samy manana ny lokony avy, toy ny miloko fotsifotsy, ny volondavenona ary ny maintimainty. Ny roa kosa dia ahitana mpitandro filaminanana maromaro manao akanjo maintimainty misy soratra "S", "A", "G".

Boaty miisa roa miloko fotsifotsy sy maitsomaitso. Ahitana sarim-boninkazo izay miendrika boribory ahitana soratra ao anatiny izay miloko maintimainty ka andeha ho vakiantsika ary ilay soratra "MAMI faingo mihantona dia "A"" .

Ny vary no fototsakafon'ny Malagasy tsy ampy ho an'ny Malagasy anefa ny vary vokariny ka manafatra avy any ivelany ny Malagasy. Anisany mampiakatra ny vidim-bary izany ary tafiakatra hatramin'ny dimapolo sy fitonjato ariary ny ambany amin'ny kapoakan'ny vary ary arivo ariary kosa ny farany ambony.

Ny fanamboarana fotodrafitrasa toy ny trano, ny lalana, ny tetezana ary toha-drano dia mandany vola sy mandany fotoana tokoa ka mila fianarana manokana ny fanaovana izany.

Ity an'ity dia azo avy amin'ny omby. Ny omby izay betsaka eto Madagasikara. Izy ity moa dia toy ny lamba reny fa ny ao anatiny dia zavatra maromaro toy ny bozaka izay voatsakon'ny omby. Izy ity dia laoka matsiro raha afangaro amin'ity tongolo gasy be ity.

Gazety iray ahitana lohatenim-baovao maromaro izay amin' ny teny vahiny toy ny hoe firaisan-kina na ho any Madagasikara. Ahitana sarin' ny antenimieram-pirenena ihany koa, eo ihany koa ny sarin' olona maromaro izay mijoro. Ahitana sarina finday iray izay miloko maintimainty.

Ny sainam-pirenena dia anisan'ny voninahitry ny firenena iray ka anisan'izany ity saina ity izay miloko maitso tanora sy fotsifotsy ary manga tanora.

Fantatro ny tompon'ity vilia miloko fotsifotsy sy ahitana sarim-boninkazo miloko mangamanga ity. Tamin'ito voamadilo ito dia nampiany siramamy ilay voamadilo ary tena tsara tokoa satria sady natao tao anatin'ny vata fampangatsiahana ilay izy no nasiana siramamy.

Trano lehibe maromaro izay miloko volomboasary sy volondavenona ary ahitana soratra miloko fotsifotsy sy mangamanga, ny eo alohany kosa dia ahitana fiarakodia iray miloko maitsomaitso sy volondavenona.

Raha ohatra hoe handeha hilomano ny olona iray ka tsy mahay milomano dia azo tenenina izy atao hoe vato alatsaka. Ny vato koa anefa dia misy karazany maromaro ohatra ny vatom-pifidianana, raha handeha hifidy ny olona iray dia tenenina hoe andeha an-datsabato. Misy kosa ny vato izay hanorenana trano.

Trano fivarotana iray miloko volom-bosary misy soratra maromaro eo anoloana , ary fiara maromaro miantsona , ary olona anankiroa mandeha tongotra

Fitaovana maromaro fanidiana sy famahana vy : izay vita amin'ny vy mafy kokoa noho ilay vahana, izay mipetraka eo ambony hazo sy ao anaty fonosana miloko mangamanga iray, izay miisa iray, roa, telo, efatra, dimy, enina...

Ny peratra dia marika amantarana ny olona iray hoe efa manambady na mbola tsia na efa manana fofombady na tsia. Misy koa anefa ny mampiasa ny peratra ho endriky ny tanana. Ny peratra hitantsika eto izao dia peratra miloko volom-bolamena izay anankiroa : ny iray somary kelikely, ny iray kosa ngeza.

Trano iray miloko volomboasary, izany hoe raha azavaina kokoa dia voaloko amin'ny sarim-pamantarana tambajotran-tserasera iray eto Madagasikara. Ny eo alohany dia ahitana mpivarotra sakafo izay manidy ny sakafony ao anaty vata fitaratra.

ny lambahoany dia anisan'ny fitafin'ny vehivavy malagasy indrindra moa fa any amin'ny sisiny ,anisan'izany ty lambahoany ity izay miloko menamena ahitana soratra amin'ny loko maintimainty; izay mivaky toy izao samy mandeha samy mitady ,ny lokon 'ny omby kosa dia miloko volontany ary ny olona dia miloko maintimainty

Efitrano miloko menamena iray, ahitana baoritra mihisa roa sy taratasy maromaro izay miloko mavomavo sy volomboasary ary menamena izay fatorana amin'ny tady miloko mangamanga sy mavomavo ihany koa.

Ny vorona dia manidina ka anisan'izany ny vorondolo ; fa kosa izy amin'ny alina no mandeha ka izay no fisokajiana azy ho vorona mpamosavy izay natahoran'ny Ntaolo teo aloha.

Ny mofomamy dia anisan'ny manatsara ny fety iray ary anisan'ny manamarika izany. Ohatra : ny fitsingerenan'ny taona dia anisan'ny ilaina ny mofomamy ; ao koa ny fety isankarazany, toy ny mariazy, ny vodiondry.

Sainam-pirenena miloko menamena ahitana sarim-borona miloko maintimainty mitambatra iray nefa manana loha anankiroa sy elatra roa ary tongotra roa sy rambo iray.

Vehivavy iray : somary zarazara hoditra, ny sofiny ilany fotsiny no miseho. Ny arỳ aloha moa dia tsy hita fa ny ato ambony ihany no hita. Ny volony dia nataony mirandrana, ny atỳ ambany dia nataony midina izany hoe miraraka, fa ny eo an-tampony kosa dia somary nahorongorona miforotra.

Zava-pisotro miisa roa izay ao anaty fasiana tatera-pahazavana miloko fotsifotsy. Ahitana fisintomana makany am-bava miloko fotsifotsy sy maitsomaitso koa. Ny latabatra moa dia vita amin'ny hazo ary ao ambadika dia ahitana vilia iray miloko fotsifotsy misy hanina eo amboniny.

Zatovovavy mihisa roa sy tovolahy iray samy mitazona taratasy mitovy loko avokoa. Manao aro tava miloko maintimainty ny roa ary mangamanga ny iray.

Izaho izao rehefa nandinika dia ny tena anton-diantsika ety antany dia ny hisakafo fotsiny satria : mianatra isika mba hisakafo, miasa isika mba hisakafo, mangalatra ny sasany mba hisakafo, manao hafetsifetsena ny sasany mba hisakafo.

Ity sainam-pirenena ity dia tsy fantatro ny tompony fa miloko maitsomaitso sy fotsifotsy, mavomavo, maintimainty ary menamena. Izy ireo moa dia samy miendrika telozoro avokoa.

Vy boribory mihoaka toy ny vilany misy goagoaka; ny ao aoriana kosa dia misy kapa miloko : mangamanga, menamena, mavomavo, volondavenina ary maitsomaitso.

Tovovavy mandeha tongotra. Manao akanjo fotsifotsy misy sarim-boninkazo ary manao zipo volomboasary sy mitondra harona maintimainty ary mitondra voankazo eny an-tanany.

Sainam-pirenena iray miloko mena sy maitso izay sarahan'ny loko anankiroa miloko mavomavo sy maintimainty izay manome endrika telozoro.

Fitoeram-boky iray izay vita aminy hazo miloko mavomavo sy mangamanga, ahitana boky maromaro izay ahitana sarim-behivavy miloko menamena sy mangamanga, ahitana soratra miloko fotsifotsy sy menamena ary maintimainty sy volondavenina.

Trano maromaro izay mitovy ny tafony fa ny ao ambany kosa no tsy itovizany. Ao ny ahitana elo miloko volon-davenona eo alohany. Ny sasany ahitana dokam-barotra izay ahitana soratra miloko mangamanga sy fotsifotsy. Ny etỳ aloha dia ahitana soratra miloko maintimainty izay misy laharana an-tarobia.

Ireto karazana vy miisa iray, roa, telo, efatra, dimy ireto dia anisany famahana vy izany hoe vy malemilemy noho izy no afaka ho vahany ; fa ny matanjaka noho izy kosa tsy afaka vahany satria mety ho simba izy raha mamaha izany.

Misy karazany maro ny bibilava ary manana loko maro samihafa izy, ka anisan'izany ity maitsomaitso ity ; ny ao amin'ny baiboly moa dia miresaka bibilava, izay bibilava namadika an'i Eva tamin'ny fihinanana voankazo voarara.

Fiarakodia iray miloko fotsifotsy, mitondra ny laharana fito amby roapolo sy fito arivo "TBE" izay amidy angamba izy ity. Misy jiro menamena moa ao aorianany, erÿ aloha kosa dia ahitàna olona maromaro izay mijoro.

Ity sary famantarana ity dia ana mailaka iray izany hoe fandefasana taratasy na zavatra tiana ho alefa haingana. Izy ity dia ahitana soratra lehibe izay mivaky "M". Ahitana loko maromaro toy ny maitsomaitso, ny mavomavo, ny mangamanga, izay ao anaty efajoro miloko fotsifotsy.

Ny olona tia mamaky boky dia samihafa mihitsy amin'ny olona tia mikitika finday. Ny olona tia mamaky boky dia anisany nitondra ny tenany any amin'ny tontolo hafa mihitsy satria misy zava-baovao hita foana amin'ny famakim-boky.

Fitoeran'entana iray izay ahitana siramamy ao anaty fonosana tatera-pahazavana. Ny siramamy moa dia vita avy amin'ny fary ary ny fary raha ny fahitako azy dia amin'iny faritra Ambilobe iny no betsaka fary ka any no hamokarana ny siramamy.

Ny sary dia fanamarihana ny fotoana iray, izany hoe tsy mandalo fotsiny fa misy fahatsiarovana, ohatra hoe: raha tany amin'ny taona sivifolo ianao no nanao mariazy, dia mety mbola azo jerena ety amin'ny taona efatra amby roapolo sy roarivo izany sarinao nanao mariazy izany.

Firavaka sarobidy iray fanao amin'ny tenda ; izay milokom-bolamena ; ary ahitana rojo maromaro izay mitazona boribory fotsifotsy ary sarina lolo miloko fotsifotsy.

Itony fikambanana itony dia iray amin'ireo fikambanana maromaro misy ao amin'ny fiangonana, fa ny mampiavaka anazy dia izy manana toetra ho toy ny miaramila, izany hoe miaramilan'Andriamanitra izany raha ny marimarina kokoa.

Ny marotoa, dia entina hikapoahana zavatra iray, ohatra hoe fantsika. Misy koa ny mampiasa marotoa entina hamakiana vato. Ohatra hoe raha te hamaky vato mitovy amin'ireny mpanao trano ireny, dia mila marotoa.

Ny firindrana eo amin'ny fitodiky ny trano sy ny fipetraky ny lalana ary ny fiasan'ny olona ary koa ny tsy fisian'ny mpivarotra amoron-dalana dia anisan'ny manatsara ny endriky ny tanana iray.

Trano iray ahitana dokam-barotra lehibe izay mipetaka amin'ny takela-by miloko fotsifotsy sy mangamanga. Ny eo ambany kosa dia ilay trano mihitsy no miloko mavomavo sy menamena ary volomboasary izay ahitana dokam-barotrana fangalana tsirona sakafo iray.

Vehivavy mpanjaitra iray izay manao saron-doha miloko maintimainty somary zarazara ; ahitana fandrefesana miloko maitsomaitso eo amin'ny tendany izay manodina milina fanjairana iray miloko maintimainty. Izy ity moa dia manjaitra akanjo miloko fotsifotsy.

Sarim-pamantarana iray miloko menamena, ahitana kaôpy iray misy zava-pisotro miloko volom-paiso ao anatiny, ary soratra miloko fotsifotsy. Ahitana antsy iray sy sotrorovitra miloko fotsifotsy ihany koa.

Itony karazana akanjo lavabe itony dia malaza eo amin'ny finoana silamo izany hoe itony no tena fanaovandry izy ireo. Ity karazany iray ity moa dia ahitana sarim-boninkazo eo amin'ny tratrany ary miloko maintimainty ilay akanjo.

Gazety iray mitondra ny anarana Fahamarinana, mitondra ny laharana valo amby telopolo sy dimanjato sy efatra arivo, izay nivoaka ny alatsinainy roa ambin'ny folo jona telo amby roapolo sy roa arivo, izay vidiana amin'ny vidiny arivo ariary.

Olona miisa roa mipetraka ary vehivavy iray sy zazakely iray mandeha. Ny mipetraka moa dia mitazona tavoahangy ary manao satroka miloko menamena ary pataloha miloko mangamanga. Ilay etsy akaikiny kosa dia ahitana fiara izay miloko maintimainty sy fotsifotsy.

Fitoeran'entana vita amin'ny vy. Ahitana karazan-tsakafo maromaro toy ny boaty miloko mangamanga sy maintimainty ary vonimpaiso. Ahitana boaty maromaro vita amin'ny baoritra miloko mavomavo, menamena mangamanga ary volontany.

Somary manjavonjavona ity sary ity fa izany hoe hita ihany hoe ao anaty efitrano iray izay miloko fotsifotsy, ahitana latabatra sy seza maromaro ary misy fahitalavitra erỳ alavidavitra erỳ, ahitana varavarambe miisa iray koa moa.

Olona maromaro mitangorona izay manao akanjo miloko mavo, volondavenona, fotsy, manga, menamena ary manao satroka vita amin'ny hazon-drano sy ahitana randrambolo karazany maromaro.

Matetika ny olona rehefa mitokatrano dia indray mande mahandro sakafo ihany ; ohatra mahandro maraina dia tsy mahandro atoandro, ka noho izany dia ilaina ny vilany na lovia mitahiry hafanana ohatra amin'izany izao ity karazana lovia ity hinoako fa mety mitahiry hafanana be.

Ny borosy dia misy karazany maromaro toy ny fiborosiana trano, ny fiborosiana nify, ny fiborosiana lamba, ny fiborosiana tongotra . Ity dia natao hiborosiana tongotra izany hoe hanadiovana tongotra raha ny marimarina kokoa.

Ny asa fitaterana eto Madagasikara dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fenitra iraisam-pirenena, satria na dia ny fitaovana miasa aza dia mbola ilay taloha be ireny izay mbola tsy misy an'ilay tena mahafapo ny mpanjifa.

Karazana sotro be maromaro mipetraka ao anaty fasiana boribory izay vita amin'ny hazo, misy ny manana kinifinifiny ary misy ny kilaodaoka ary ny fikapohana atody iray.

Raha ireto vilia sy vilany ireto dia inoako, marimarina kokoa, fa nafarana avy ivelany. Satria ny zava-bita eto mbola tsy mahatoraka an'izao, satria ny avy any Ambatolampy dia mamokatra vilany sy vilia vita avy amin'ny vy.

Ny olombelona dia manan-tsaina. Izay saina ho entina mandinika sy hikarohan-javatra. Ohatra hoe : raha tany aloha izao dia nampiasa angady ny olona na angady hazo izay entina iadiana tany ; aty aoriana kosa anefa dia efa misy an'itony milina lehibe itony izay mahavita metatra toratelo maromaro isan'andro.